Minengi imikhuhlane ehlasela abantu kulezinsuku. Kuqakathekile ukuthi labo asebehlaselwe yimikhuhlane ikakhulu le ememetheka kakhulu bahle bayedinga usizo ezibhedlela. Amanjekiseni ayahlatshwa abantu abayabe belemikhuhlane kanti futhi ayelapha ngokuphangisa.

Minengi imikhuhlane ebamba abasakhulayo, kanti limikhuhlane yileyana ememetheka ngokuphangisa, ukuthi lapho kungazange kunanzelelwe masinyane iyabamba abantwana abanengi. Kuqakathekile ukuthi basizwe bathole ukuphiliswa.

Minengi imikhuhlane ehlasela uzulu kanti lapha abantu sebehlaselwe kuqakathekile ukuthi bavatshele ezibhendlela kanye lasemakilinika lapho abathola khona omongi labomongikazi abaqheqhetshele ukwelapha abantu.

Amanzi aqakathekile kakhulu empilweni yomuntu. Kanti kuthiwa umzimba womuntu okunengi kuwo ngamanzi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo ikakhulu awokunatha.

Imikhuhlane leyi ememetheka masinyane, iluhlupho kakhulu ingangena kuzulu. Okuqakathekileyo yikuthi omongikazi ogqiha lamadokotela bahlangane bahle bazame ngoku sheshisa ukuthi bawubambe lo umkhuhlane ungamemetheki kakhulu.

Minengi imikhuhlane ehlasela abantu futhi iphinde imemetheke ngokuphangisa kanti lapho abantu sebehlaselwe yileyimikhuhlane kuqakathekile ukuthi bagijimele ezibhedlela bayebona omongi labomongikazi abangabasiza ngolwazi lwabo.

Asebekhulile abagoqela okhulu labogogo, bayabanjwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo, kanti kuqakathekile ukuthi benelise ukuthola usizo kwezempilakahle okugoqela izibhedlela lamakilinika

Kulezi insuku kulemikhulane eminengi ehlasela abesifazana kodwa yona iyelapheka ngezindlela ezinengi ezigoqela amajekiseni, amaphilisi kanye lokunathwayo. Omama bona kunengi okubahluphayo ngenxa yokuthi bona yibo ababisa abantwana emhlabeni, kanti lokho kuyenza imizimba ingaqini.

Omongikazi bayafundisa ngemikhuhlane ememetheka masinyane ukuze abantu bangazithola belawo kumbe bephila labantu abalayo bakwazi ukuthi bazivikele njani ngoba limikhuhlane iyenza abantu nxa bengalutholanga usizo baye kogoqwanyawo masinya.

Amanzi ahlanzekileyo kuqakathekile ukuthi abantwana abancane labasakhulayo bonke bawathole ngoba amanzi ayenza izinto ezinengi emzimbeni, kanti futhi kwezempilakahle kuyaqongqoselwa ukuthi abantu banathe amanzi ahlanzekileyo baphinde basebenzise amanzi ahlanzekileyo.

Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bekwazi ukuthola imithi ezibhedlela kumbe lapho begula bephathekile benelise ukwelatshwa ngendlela eqondileyo beselatshwa ngabo dokotela labo mongikazi.

Kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele abantu benelise ukuthola ezempilakahle lapho belemikhuhlane belatshwe baphiwe amaphilisi amajekiseni lakho konke okwenza ukuthi babe lempilakahle bengabi lemikhuhlane ebahluphayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu benelise ukuthola izibhedlela lapho bezidinga ikakhulu kusukela ebuncaneni lapho abantwana abayabe bengabanjwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Ukuthi wonke umuntu abe lokuzuza amanzi okunatha lokusebenzisa aqondileyo kuyinto eqakathekileyo kanti amazwe omhlaba jikelele asehlanganise ingqondo zabo ukuze babone ukuthi wonke umuntu osemhlabeni uyathola amanzi ahlanzekileyo

Abantu bonke emhlabeni kumele benelise ukuthola usizo ezibhedlela lapho belufuna. Amazwe omhlaba jikelele asebambene efundisane ngokuthi uzulu akwazi ukuthola usizo ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngezempilakahle okuyinto elusizo kakhulu engenza ukuthi sivikele inani labantu abafayo ngomnyaka langezinyanga. Abantu kumele babe le access to health okuyinto enhle kakhulu kanti yona futhi impilakahle ibuya ezintweni ezinengi ikhangelele amanzi ukudla okuqondileyo ukuthola imithi esizayo.

Kuqakathekile ukuthi wonke umuntu enelise ukuthola usizo ezibhedlela. Kanti izibhedlela, amakilinika lendawo lapho okusizwa khona abantu kukhulunywa ngezemikhuhlane lezempilakahle mele zibe zinengi elizweni lonke jikelele.

Imikhuhlane yengqondo isimemetheka kakhulu kulezinsuku. Kumele abantu bafundiswe ngalimkhuhlane ngalokho okuyibangelayo kanti babuye njalo bathole ukusizakala lapho sebethe bazithola belawo lomkhuhlane.

Imikhuhlani ephambanisa ingqondo lezinsuku isimemetheka. Kanti kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngayo leyo mikhuhlane ukuze bekwazi ukubona ama simthomzi, baphinde benelise ukuthola usizo olungenza bancedakale masinyane.

Imikhuhlane yengqondo isihlasela abantu abanengi lezinsuku. Okungabe kubangelwa yindlela esesiphila ngakhona kukanti kuyagqugquzelwa ukuthi abantu bayedinga usizo ezibhedlela.

Ukuphila kahlle engqondweni kuyinto eqakathekileyo. Kulezi insuku esesiphila kizo, abantu abanengi abaphilanga kahle engqondweni. Kayisibo bonke abangaphilanga kahle engqondweni abahamba bekhulula izigqoko. Abanye inengi babo kabaphilanga kahle, kodwa kabakhuphi izigqoko. Ngakho kumele bananzelelwe bancediswe umumo wabo ungakabi sezingeni elinzima.

Ezibhedlela kutholakala indawo okuthwa yi maternity lapho okulabomama abazithweleyo asebefisa ukubeletha, omama labo balama nurse afundeleyo ukubasiza lamadokotela abancedisa ukubeletha.

Izibhedlela lezindawo lapho okwelatshwa khona abantu ziqakathekile kuzulu. Kumele zitholakale kuzindawana ezinenginengi kanti abantu bekumele benelise ukufinyelela kuzo, kugoqela emaphandleni lasemadolobheni

Abantwana abazalwayo kumele bakhangelwe baphiwe imithi eqondileyo lama njekisheni eqondileyo ayenza ukuthi imizimba yabo ibelama sotsha azakwazi ukumelana lemikhuhlane ebahlaselayo laba abancane.

Ezibhedlela lemakilinika, kuyakhankaswa ukuthi kuhlale kuhlanzekile, ngoba kuyindawo lapho okungamemetheka khona imkhuhlane, lapho kungahlanzekanga. Ngakho bayalungisa kuhlanzeke, ukwenzela ukuthi izigulane ziphatheke ngendlela eqondileyo.

Indawo zokwelapha ababanjwe yimikhuhlane zinengi kwelakithi eZimbabwe, zigoqela amakilinika lezibhedlela, kutholakala emaphandleni lasemadolobheni, kanti odokotela bayenelisa ukuthi bakhulume labantu bazwisise izidingo zabo.

Onesi labo dokotela lapho beselapha abantu balenqola yabo abafaka khona imininingwana yonke abazafisa ukuyisebenzisa egoqela amajekiseni, amaphilisi lakho konke okudingakalayo ekwelapheni.

Ezibhedlela lemakilinika abanye abantu abagula kakhulu bacina benikwe umbheda balaliswa. Lokhu kwenza ukuthi onesi labodokotela benelise ukubakhangela ngobungcwethi obusezingeni eliphezulu ukuze belapheke.

Izibhedlela amakiliniki lazo zonke izindawo okwenziwa ngokwelatshwa abantu lokukhangela ngezempilakahle kwabantu nxa usufika endaweni yakhona kuyakhanya ngokubhala okucacileyo ukuthi le indawo ngeyokwelapha

Ukufunda kwezempilakahle kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Labo abafundisa ngalokho omongikazi labodokotela bayadingakala elizweni ukuthi bahambe befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo ukwenzela ukuthi kwehliswe inani labantu abafayo elizweni.

Izifundo eziphathelane lempilakahle ziqakathekile kakhulu kuzulu wonke jikelele. Wonke umuntu ufanele ukuthi azilalele, azithathe ngokuqakatheka aphinde alandele lokho okutshiwoyo ukuze sivikeleke kumikhuhlane eminengi.

Ukukhankasa ngezempilakahle kuyinto eqakathekileyo njalo abantu kumele bafundiswe kabanzi ngemikhuhlane langezempilakahle ukwenzela ukuthi lapho sebehlaselwe yile mikhuhlane bakwazi indlela zokuzisiza ukuze bangafi.

Imikhuhlane yengqondo, usumemetheka, okusezingeni eliphezulu. lnengi labantu selilawo lowumkhuhlane. Kuqakathekile abantu bafundiswe ngawo lumkhuhlane. Bafundiswe ngokuthi ubonakala njsni emuntwini. Lokuthi abantu basizakala njani.

Omama inengilabo kufanele benelise ukusebenzisa amafemili planingi abenza ukuthi benelise ukuhlukanisa abantwana ngendlela eqondileyo lokhu kulungele imizimba yabo, impilakahle yabo kanye lempilo yabantwana.

Ukwenelisa ukuplana abantwana omele ube labo nxa ungumuntu ongumama kuqakathekile kakhulu. Endulo okhokho bethu bebesiba labantwana abanengi kanti bekungaba phambanisi ngoba bona bebesidla ukudla okwakha umzimba, besebenzisa lezihlahla ezilusizo kakhulu kanti ukuguquka kwempilo manje sokumele omama basebenzise indlela zokuzivikela.

Minengi imikhuhlane ehlasela umthwakazi, omunye wakhona kuthiwa yi monkey pox . Imikhuhlane leyi loba ihlasela, osogqondongqondo labezempilakahle bayahlangana bacubungule baphume lemithi engancedisa ukuyelapha.

Zinengi izibhedlela lamakilinika kwelakithi ele Zimbabwe uzulu wonke kulapho atholakala usizo khona oluphathelane lezempilakahle. Abantu bayabanjwa yimikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo kanti ezibhedlela kulapho okulabo mongi labomongikazi.

Ezibhedlela lasemakilinika kulapho abaphatheke emizimbeni abathola usizo. Kulezibhedlela ezemaphandleni lezibhedlela ezitholakala lemadolobheni lapho abasuka emaphandleni abasiwa khona nxa behlulekile ukwelatshwa emakhaya.

Ezibhedlela lemakilinika kwandise ukufakwa iFlag yelizweni kuyabe kutshengisa ukuthi lezi zindawo lapho I government encedisa kakhulu efisa ukuthi abantu basizakale.

Omama abazithweleyo bayagqugquzelwa ukuthi bayetholela abantwana ezibhedlela. Kuyinto enhle ukuthi umuntu abelethiswe ngabosongqondongqondo abakufundelayo abakwaziyo ukuze impilo yomntwana ingabi sencopheni

ama ambulence alusizo kakhulu ikakhulu laba abayabe belezingozi kumbe belam emergency ayafunakala kakhulu lapho oku hlala khona abantu ngobunengi bawo ukwenzela ukuthi izingozi ezigoqela ezemigwaqo lawo wonke ama emergency agoqela ukutsha afuna ukukhangelwa masinyane engakaphambanisi imizimba bathathwe abantu basiwe esibhedlela bayesizakala

Imithi iyatholakala ezibhedlela, emafamasi lasemakilinika. Kanye lamakilinika lezibhedlela labo balawo amafamasi abo lapho imithi etholakala khona. Laba asebelatshiwe bayahamba bayephiwa imithi khonangale

Izibhedlela lendawo lapho abathola khona ukwelatshwa kumikhuhlane lakho konke okuhlasela imizimba okungaqondanga kubalulekile ebantwini lapha abahlala khona eZimbabwe lezozibhedlela zinengi kakhulu emaphandleni lasemadolobheni kanti abantu beyenelisa ukuya khona bayethola usizo kwempilo zabo ngalokhu okubahluphayo emizimbeni.

Ama "Ambulance " alusizo kakhulu lapho sokube lama"emergency".Ayafunakala kuzo zonke izibhedlela ukuze umthwakazi usizakale lapho sokumele bagijinyiselwe ngokuphangisa ezibhedlela.

izibhedlela lemakilinika kulapho abantu abathola khona usizo oluphathelane lemikhuhlane kanye lezempilakahle kukanti ekuphileni komuntu kunengi okuphambanisa umzimba okuyimikhuhlane efisa ukwelatshwa

Manengi amaphamarcy kweleZimbabwe. Kumaphamarcy la atshiyeneyo kutholakala imithi ethlukeneyo, amaphilisi, amanjekiseni. Lokunye okunenginengi, okunceda abantu kwezempilakahle.

Zinengi izibhedlela kwelakithi eZimbabwe zitholakala emaphandleni lasemadolobheni lezi zibhedlela zilamanesi odokotela labosongqondongqondo abafundele ukwelapha okwemikhuhlane etshiyeneyo ukusiza uzulu.

Minengi imikhuhlane ehlasela abantu . Eminye yale imikhuhlane ingaphakathi kwemizimba. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle benelise ukusebenzisa imitshina yabo eyehlukeneyo badingisise okungabe kuhlupha umuntu emzimbeni.

Minengi imikhuhlane ehlupha abantu. Eyinye le imikhuhlane iphumela ngaphakathi lapho okufanele osongqondongqondo odokotela, omongi labomongikazi benelise ukuyibona lemikhuhlane ukwenzela ukuthi abantu balulame.

Odokotela lamanesi bayasiza kakhulu ezibhedlela labo abaphethwe yimkhuhlane lokunye owezempilakahle okuhlukeneyo bayakwazi ukuthi basize abantu babayelaphe ngendlela abafunde ngakhona.

Imikhuhlane yengqondo lezinto eziphambanisa ingqondo lezinsuku sezigcwele kakhulu ebantwini abanengi. Zigoqela abo health brain, abo BP imikhuhlane yenhliziyo. Kuyenza ukuthi abantu benelise ukungasaphili ngendlela eqondileyo bedinga usizo ezibhedlela ema pharmacy kubodokotela lakubomonhikazi.

Idiabetis ngumkhuhlane osuhlasela kakhulu inengi labantu awusakhethi umncane ungomdala uyahlasela kuphela kodwa kunjalo Kuyatholakala imithi yokwelapha lumkhuhlane egoqela amaphilisi lamajekiseni, kanti futhi njalo kulemitshina esetshenziswa ukulihlola itshukela ukuthi lingabe linganani.

Ngalezi izikhathi icancer singumkhuhlane oyimvukuzane isihlasela kakhulu abantu abanengi. Inengi labantu futhi alenelisi ukubona lowo mkhuhlane sengilawo kuze kufike istage sesine esiyistage esiyingozi lapho eyabe ingaseyelapheki kanti abanengi bayadlula emhlabeni ngalowo mkhuhlane.

I diabetic ngomunye umkhuhlane wetshukela osuhlasela abantu kakhulu kanti lumkhuhlane awusakhethi ukuthi uhlasela abancani, abadala lasebekhulile kakhulu. Abantu bayagqugquzelwa ukuthi lapho becabangela ukuthi bengabe belawo bavakatshele ezibhedlela.

Amathambo ayalimala ikakhulu Kuma joyini .Kanti kuqakathekile ukuthi abantu lapho besizwa ukuthi emizimbeni kukhona okungahambi kuhle . Bavakatshele ezibhedlela lapho abangasiwa khona ema lab baye tshekhwa kubonakale izinkinga .

I"Parkingson's disease " ngumkhuhlane osumemetheka kakhulu ebadaleni asebekhulile kusukela kubo" 70 years " kusiya phambili. Lumkhuhlane uluhlupho kakhulu ebadaleni asebekhulile.

EmaLab lasezindaweni ezinengi okucubungulwa ngemikhuhlane etshiyeneyo kunengi okwenziwayo. Lapho kutholakala odokotela, omongi lalabo abafundeleyo indlela zokudingisisa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Kanti futhi njalo bayenelisa ukubona okungabe kuhlupha abantu becubungula ezindaweni zabo.

Kuma lab lakuma diagnostic centers, kunengi okwenziwayo lapho. Kanti kufunakala abakufundeleyo, baqeqetsha, abenelisa ukusebenzisa imitshina lakho konke okutholakala lapho ukuze abantu kutholakale imikhuhlane ebahluphayo kanye lokuthi basizakale.

Ema lab lasezindaweni lapho okucubungulwa khona imikhuhlane kunengi okwenzakalayo minengi imitshina esetshenziswayo kanti kudingakala ulwazi lwalabo abakuqeqetsheleyo lokho.

Ema lab lasemakilinika lapho okukhangelwa khona kucubungulwe imikhuhlane yabantu ehlukeneyo ukuze kutholakale okungabe kubahlupha emizimbeni kunengi okuyenziwayo iyacubungulwa imikhuhlane yilabo abaqeqetshileyo kwezekucubungula

IFirst aid box, libhokisi elifakwa imininingwana , encedisa lapho sekubelomonakalo, ofuna ukukhangelwa khonaphokhonapho. Onjengokulimala, okungenzakala emidlalweni, kumbe kuzingozi zemigwaqo.

Kunengi okwenziwa ema lab lasezindaweni lapho okudingisiswa khona kuchwayisiswe ngemikhuhlane. Omongikazi, olab technician labodokotela bayancedisana ukuze babekwazi okuhlupha abantu

Abaphethe yimikhuhlane etshiyeneyo bayasiwa ema lab lalapho okudingisiswa khona imikhuhlane besoku setshenziswa imitshina elungiswe ngezinga eliphezulu ebamba lokhu okungabe kubahlupha.

Laba abacabangela ukuthi bengabe bekhulelwe kuqakathekile ukuthi bakwanise ukuthi bazikhangele babone. Lokhu bangakwenza emafamasi, ezibhedlela lema ekilinika ukwenzela ukuthi lapho bekhulelwe bathole imithi eqondileyo.

Amalebhu lezindawo lapho okucubungulwa khona imikhuhlane etshiyeneyo sokukunengi kakhulu njalo kwelezimbabwe lapho labo abafundeleyo ukucubungula abakhangela khona imikhuhlane betshekha igazi lamanye ama results

Emalab lasezindaweni lapho okukhangelwa khona imikhuhlane ehlupha abantu zindawo ezilusizo kakhulu ezisetshezwa ngabo lab technician belabodokotela oqhiha labo nurse lezi indawo zbalulekile kakhulu zenza benelise ukuthola okuyikho okuhlupha abantu kumikhuhlani etshiyeneyo

Imithi yakulezi nsuku iyasiza kakhulu. Abayenzayo bayenza ezindaweni ezehlukeneyo Basuke bayithathe bayise ezibhedlela lasemafamasi efuna ukuyisebenzisa.

Osongqondo ngqondo ogqiha labo dokotela bayazama ngazo zonke izindlela ukudinga imithi engenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane lokho bakwenza ezindaweni ezihlukeneyo behlanganisa ubuncwethi babo bonke behlangene kanti kuyabasiza ukuthi benelise ukulwa lemikhuhlane etshiyeneyo.

AmaLab lalapho okucubungulwa khona imikhuhlane ehlupha abantu aqakathekile elizweni leZimbabwe atholakala kakhakhulu emalizweni amakhulu anjenge Bulawayo leHarare lapho okulabo sonqondo nqondo abaqeqeshileyo abaziyo ukuwasebenzisa besebe bayayenilisa ukubona imikhuhlane ehlupha abantu

Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ukuthi nxa bezithwele lalapho sebebeletha abantwana bathole usizo ezibhedlela ukuze abantwana bazalwe belempilakahke bangabanjwa yimikhuhlane.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi baye ezibhedlela ukwenzela ukuthi abantwana abazalwayo labo banelise njalo ukuthola imithi eqondane labo ebenza bakhule bengelamikhuhlane babelempilakahle.

Omama nxa bezithwele badinga ukusizwa esibhedlela. Ukwenzela ukthi labantwana labo ababazalayo bazalwe belemphilakahle. Abantwana bangazalwa labo kufanele njalo bathole imihti eqondileyo ebenza bakhule kahle.

Imitshina kanye lezinto ezinengi ezisetshenziswa ezibhedlela nxa kuselatshwa labo abaphethwe yimikhuhlane etshiye tshiyeneyo kuqakathekile ukuthi igcinakale kuhle ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki kanti lezinto lezi lazo zigcinakale kahle zisezingeni eliqondileyo.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo ekusiliseni abagulayo. Kanti ezibhedlela kuyatholakala imibheda elungiswe ngobunono obukhulu eyenza ukuthi lowo ophathekileyo abe lokulala okuhle athole ukuphumula ayelapheke.

Ekwelapheni abagulayo kunengi okwenzakalayo minengi imitshina esetshenziswayo encedisa ukubona lokho okungabe kuhlupha abantu emizimbeni yabo ukuze kutholakale kanye umkhuhlane besokuya tholakala amaphilisi lemithi yokumelapha.

Ekulapheni okwesikhiwa okwakulezi insuku, minengi imininingwana esetshenziswayo encedisa odokotela amanesi labomungikazi okwelapha labo abaphethwe yimukhuhlane etshiyeneyo.

Kwezempilakahle minengi iminingwana esetshenziswa ukuze kutholakale imikhuhlane engabe ihlupha imizimba yabantu abatshiyeneyo lokhu kwenzelwa ukuthi abantu belapheke bathole usizo

Minengi imininingwane esetshenziswa ezibhedlela ukuze abantu basizakale. Limininingwana iyenza ukuthi bakhangele okungàbe kuhlupha umuntu ukuze benelise ukumnika imithi ehàmbelana lalimkhuhlane engabe imhlupha.

Ezibhedlela, emakilika lasemafamasi imithi iyalungiswa kuhle ukuze yelaphe khona kanye emele ikwelaphe, kanti njalo imele ibhalwe kuhle kucace ikuthi imele isebenzeni.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo ekwelapheni abantu ezesikhiwa ezifike lobugcwethi osebugcwele kakhulu kanye le thekhinoloji enengi kakhulu kumhlaba wonke jikelele. Li thekhinoloji iyancedisa odokotela, amanesi, ukuze benelise ukwelapha imikhuhlane.

Lezinsuku inengi labantu selizama ukuthi imizimba ihlale isesimeni esiqondileyo. Lokhu bakwenza ngokuvakatshela ema gym lapho okulezinto ezinengi ezenzakalayo ezenza ukuthi umzimba Uhlale uqinile usesimeni esiqondileyo

Ekwelapheni abantu ngokwesikhiwa osokukhona kulezinsuku okwenzakala ezibhedlela lemakilinika minengi imininingwane esetshenziswayo izikhali lamathuluzi asetshenziswa ukuze labo abagulayo belapheke.

Minengi imininingwane esetshenziswa ngodokotela ukwelapha abantu. Limininingwane iyenza ukuthi odokotela bakhangele emzimbeni kabanzi ukuze babone okungabe kuhlupha umuntu ukwenzela ukuthi bamuphe imithi eqondileyo.

Minengi imininingwana esetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labonesi lapho beselapha labo ababanjwe yimikhuhlane etshiyeneyo. Bayisebenzisa ukuhlola imikhuhlane kumbe ukubeka izinto abazisebenzisayo.

Ithekhinoloji iyasetshenziswa kakhulu kwezokwelapha uzulu iyancedisa odokotela omongikazi labogqiha indlela zokuthi abantu belapheke ngcono ngokuphangisa ukuze imikhuhlane yabo yelapheke masinyane

ekwelapheni abantu ezibhedlela lemakilinika minengi imililingwana esetshenziswayo Kanti limililingwana imele igcinwe kabanzi igcinwe kuhle ukuze ihlale isesimweni esiqondileyo

Imininingwane eminengi esebenziswa ekwelapheni abagulayo emithini yesintu itholakala ema lab kulapho egcinakala khona kuhle ngobunono obisezingeni eliphezulu ukuze isebenze kuhle

Izinto zokwelapha abantu zilusizo kakhulu kugoqela imitshina, amanalithi, amareza lokunye okunenginengi lezo zinto nxa sitshenziswa ngabomongikazi labodokotela zifanele ukugcinakala kuhle ukuze zisebenza ngendlela eqondileyo.

Imikhuhlane minengi kakhulu ezweni likazulu oqhiha odokotela kanye labo mongikazi labomongi. Bayahlangana befisa ukuthi bancedisane ukuze benelise ukulwa lemikhuhlane etshiyeneyo. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa izinto ezinengi eziphathelane lezempilakahle kanti baze bathole njalo isico.

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela ngabomongikazi kumele zikhathalelwe zigcinwe kahle ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki. Laba abakusebenzisayo bayafundiswa indlela zokukugcina into ezigoqela amajekiseni, amaphilisi, amareza, izigelo kuyagcinakala kahle. Ngalolo hlobo imikhuhlane ayimemetheki.

Imithi yakulezi insuku igoqela amaphilisi. Amaphilisi lawa atholakala ezibhadlela ezincane, ezibhedlela ezinkulu lakumaphamarcy. Amaphilisi la ayabhalwa indlela umuntu amele awasebenzise ngawo amalanga amele awasebenzise ngawo ukuze elaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yakulezi insuku igoqela ama philisi, amaphilisi la ayimihlobo etshiyeneyo ,kanti njalo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo ,ayapakitshwa ngobunono obuse zingeni eliphezulu ukwenzela ukthi lowo owathathayo akwazi indlela yo kuwathatha inani le number yamalanga

Imithi yakulezinsuku eyelapha abatu itholakala ezibhedlela, emafamasi lemakilinika, limithi iyenziwe ngobunono obusezinengi eliphezulu kanti kuyabhalwa isipimo inani, lendlela okumele umuntu awuthathe ngayo.

Imithi yakulezi insuku kuqakathekile ukuthi abantu bayithole itholakala ezibhedlela, emafamasi lemakilinika. Yona iyabe ibhaliwe indlela esetshenziswa nga khona isipimo kanye lokuthi ithathwe okwamalanga.

Imithi yakulezinsuku ilusizo kakhulu kuzulu yona yenziwe ngobunono obusezingeni eliphezulu, labo abayithathayo bayabhalelwa inani okumele balithathe, isipimo lesilinganiso.

Imithi yakulezi nsuku isiminengi emafamasi, emakilinika lasezibhedlela ezinkulu, imithi le ilungiswe ngobunono obusezingeni eliphezulu, ibhaliwe indlela umuntu amele ayisebenzise ngayo isipimo le"number" yamalanga okumele isetshenziswe ngayo.

imithi yakulezinsuku iyatholakala ezibhedlela ema phamarcy lasemakilinika limithi ilungiswe ngobunono obusezingeni eliphezulu kanti njalo lezipimo zokuyisebenzisa zifakwe kuhle zacaca

Imithi yesimanjemanje eyesikhiwa iyasiza kakhulu kuzulu. Iyenza abantu belapheke kumikhuhlane etshiyeneyo. Njalo ilesilinganiso lesipimo esicacileyo kulaba abayisebenzisayo.

Imithi yakulezinsuku iyanceda kakhulu ukwelapha abaphathekileyo ngemikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni. Limithi iyafakwa endaweni eziqondileyo ezigoqela amagabha lamabhokisi ukuze kungangenwa ngumoya.

Eminye yemikhuhlane ekhona lezinsuku iyelatshwa ngemithi yesikhiweni. Limithi iyafakwa emabhokisini, emambodleleni kumbe emaphepheni ibe isibhalwa ukuthi isebenza njani ngesimpimo esinganani langesikhathi esinganani.

Imithi yakulezi insuku, ilusizo kakhulu ebantwini. Ikakhula amaphilisi lawa anathwayo, Ayanceda ngoba ayabe elesipimo esiwondileyo. Ukuthi kumele unathe amaphilisi amangaki, okwesikhathi esingakanani. Endulo besisebenzisa imithi yesintu, ebingelaso isipimo. Manje sekulesipimo esiqondileyo.

Imithi yakulezinsuku ibalulekile kumpilakahle kazulu wonke jikelele elizweni lemthwakazi. Limithi yenziwe ngobunono obusezingeni eliphezulu, kanti ilesipimo esiqondileyo sokuyisebenzisa.

Imithi yakulezinsuku iqakathekile kakhulu . Iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye eyelatshwayo yimikhuhlane yoqhuqho, umkhuhlane wokukhwehlela. Kanti wona uwenziwa ubengamanzi anathwayo asizayo.

Imithi yakulezinsuku iyatholakala ezibhedlela, emakilinika lasema pharmacy. Limithi iyabe ibhaliwe indlela esetshenziswa ngakhona, isipimo kanye lesikhathi umuntu okufanele ayisebenzise khona

minengi imithi yesikhiweni egoqela abo brufen abo asprin yelapha imikhuhlane enjengabo flue lokunye okunengi nengi okuphambanisa imizimba limithi ihlelwe ngobungcitshi obusezingeni eliphezulu

Imithi yakulezinsuku itholakala kuma pharmacy ezibhedlela lasemakilinika ifakwa endaweni ezigoqela amagabha amabhokisi kanye lamaphepha ibuye ibhalwe ukuthi isetshenziswa njani.

Imithi yakulezi nsuku igoqela amaphilisi imithi enathwayo kanye lokunye okunengi nengi limithi itholakala ezibhedlela emakilinika lasemafamasi lapho abantu abaphiwa khona imithi kumbe bayithengeselwe kusiya ngokuthi odokotela bayabe bebhaleni.

Amanengi amaphilizi njalo ebunengini bawo ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ayafakwa eindaweni ezigoqela amabhokisi, emagabheni lasemaphepheni ukuze engangenwa ngumoya.

Imithi yesikhiwa igcinwa endaweni ezihlukeneyo ezigoqela amambodlela, amabhokisi lamagabha. Abuye abhalwe ngobunono obusezingeni eliphezulu indlela limithi emele isetshenziswe ngakhona.

Imithi yesikhiwa iyalungiswa ngendlela esezingeni eliphezulu kanti futhi lapho ma iphakitsha ingafakwa emagabheni ifakwa emabhokisini besoku bhalwa kabanzi ukuthi isebenza njani.

Imithi yakulezo insuku ilusizo kakhulu kusizwe sikamtwakazi iyelapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo itholakala ezibhedlela lasemafamasi yona ihleliwe ngobucwethu bezinga eliphezulu ngoba kuyabe kubhaliwe ukuthi umuntu ewuthathe ngesikhathi esinganani, ngesilinganiso esinganani kuyinto eqakathekileyo lokho kuyasiza

Imithi yakulezinsuku igoqela amaphilisi. Amaphilisi lawa andiswe ukufakwa emabhokisini . Abe esebhalwa indlela asetshenziswa ngakhona ngokabanzi . Kuphiwe imininingwane ecacileyo esegcekeni.

Imithi yakulezinsuku ifakwa emabhokisini, emambhodleleni kumbe emaphepheni besekubuya kubhalwe indlela okumele asetshenziswe ngakhona kubhalwe lokuthi lumuthi usebenzani isipimo esiqondileyo lesikhathi.

Imithi yakulezinsuku etholakala ezibhedlela, eyenziwe ngabosongqondongqondo. Layo ilusizo olumangalisayo, ngoba yona iyabe itshengisiwe, kwavezwa obala, ukuthi umuntu kumele athathe lowomuthi, onganani, ngesikhathi esithize. Iyasiza limithi, njalo yenziwe, ngobuco... ngobungcwethi obuphezulu.

Amaphilisi akulezi insuku alusizo kakhulu ebantwini kudala abantu bebesebenzisa izihlahla, kodwa uhlupho lwezihlahla belungela silinganiso esicacileyo esimqoka kukanti bekusenza abantu bakusebenzise ngokudlulisileyo okungenza ukuthi kulimaze ingaphakathi yomuntu ifake impilo yomuntu encupheni kumbe engozini.

Imininingwane yendlela abantu abasebenzangayo kuzinhlanganiso ezitshiyeneyo iqakathekile, yenza yenza labo ababaphetheyo bakwazi lokho abakwenelisilwyo lalokho abakuhlulekileyo besebeyakwazi ukuthi baqhubekele phambili njani besizana lezinhlanganiso.

kulezinsuku abantu abanengi sebesiba lomkhuhlane wenqondo lu mkhuhlane wenqondo asibobonke abakhipha izigqoko abahamba bedobha lamaphepha abanye balawo iloba begqokile kukanti uzulu semele afundiswe ngale imikhuhlane abuye afundiswe ngezinto ezingenza ukuthi umuntu abe lawo lowu mkhuhlane ukuze abantu basizakale babe lempilo encono

Abantwana abancane abazalwayo kusiyacina kubanga lesihlanu, kuqakathekile ukuthi bathole ukukhangelwa ngabodokotela babo abaqeqetshileyo ngezokukhangela ngabantwana abasakhulayo.

abantwana abancane nxa beselatshwa esibhedlela bayahanjiswa endaweni yabo lapho abayenelisa khona ukuthi bathole ukudlala ngoba laba abantwana abancane nxa besakhula bayafisa ukudlala imidlalo ehlukeneyo.

Ukutshova kwamabhasikili sokungumdlalo osumemetheka kakhulu kubantu abanengi .Labezempilakahle lapho bephumula bayawenza lowu mdlalo ukuze bakwazi ukuphumuza ingqondo zabo kanti lenqondo zikuthole ukuthula.

Omama ababelethileyo balokuba lemikhuhlane eminengi engaba kubo kanye labantwana kodwa kulabodokotela babantwana abaqeqetshele ukukhangela lezo zinkinga kanti bayabasiza kakhulu ezibhedlela.

Ezibhedlela zabantwana abantwana bayaphiwa amatoys okudlalisa kunjengoba umntwana engumuntu othanda ukuhlala edlala. Odokotela laba bafundisiwe indlela zokuthi lapha bebelapha baphinde futhi badlale labo.

Ilanga labantwana elezwekazi le Africa liqakathekile kakhulu lapho okugqugquzelwana khona ngempilakahle yalabo abazalwayo labafuna ukunakakelwa kusiyafika elizingeni elesihlanu

Abantwana abancane kusukela kwabazalwayo kusiyafika kuminyaka emihlanu kuqakathekile ukuthi lapho begula bakhangelwe ngodokotela abafundele ukukhangelana labo ngoba bona balolwazi oluphezulu ngokusiliswa kwabantwana.

Abancane abasakhulayo kusukela kwabasanda ukuzalwa kuze kuyefika kuminyaka emihlanu kuqakathekile ukuthi lapho begula bancediswe ngodokotela babantwana abakwaziyo imininingwana yonke yokugcinwa kwabantwana.

Odokotela babantwana baqakathekile kakhulu. Labo ngabantu abaqeqetshileyo ngabantwana abancane abazelweyo kuze kuyefika kubantwana abaleminyaka emihlanu. Odokotela labo balobungcwethi obusezingeni eliphezulu ngabantwana.

Abantwana abakhulayo balabodokotela babo abaqondane labo abafundeleyo ngemikhuhlane yabantwana langemizimba yabo. Kanti labodokotela bayakwazi ukuthi lapho belemikhuhlane abantwana babasilise.

Inengi labantwana elizalayo liyakudinga ukuhamba ezibhedlela bayekhangelwa impilakahle, indlela abakhula ngayo, kuthi lapho nxa belemikhuhlane bayelatshwe ngodokotela babo.

Banengi abantwana abazalwayo elizweni leZimbabwe kanti lapho bezalwa abanye babo bazalwa belemikhuhlane efisa ukwelatshwa kanti odokotela babantwana sebesanda eZimbabwe njalo bayazama ukubasiza abantwana abazalwa beohethwe yimkhuhlane etshiyeneyo lokhu kwenza baphile kahle basizakale babe lempilo enhle.

Abezempilakahle odokotela ,omongi labo mongikazi baqakathekile kakhulu. Kanti yibo abancedisa ukwelapha abantu .Bona bakufundele ukwelapha abantu kanti njalo lapho bekwelapha bayakwanzi okumele bakwenze ukuze umuntu elapheke .

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe izifundo ezinengi ezigoqela ezokukulima, ezokuzithuthukisa, lokunye okunenginengi okugoqela ukuthi impilo ihambe kuhle kanti futhi kuyabancedisa ekuphileni kwabo ukuthi bathole imali ebasizayo

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe labasebenzi abafundeleyo umsebenzi lo. Kunengini okwenziwayo ezibhedlela ukuze kutholwe okungabe kuhlupha abantu kanti labantu bayaphatheka ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Emaofisini kutholakala abantu abafundeleyo imisebenzi ehlukeneyo kuzinhlanganiso ezitshiyeneyo. Laba baqeqetshile ukuze bangene kulawo mawofisi benelise ukusiza umphakathi.

Abezempilakahle balusizo kakhulu empilweni kazulu. Basiza from abancane kuze kuyefika kwabadala. Bayabanika imithi babayelaphe kumikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo, Kanti batholakala kuzindawo ezinengi ezigoqela izibhedlela , amakilinika lasezinye izindawo lapho abayabe bekhankasa khona.

Ingaphakathi yomuntu ilezitho ezinengi ezigoqela inhliziyo, izinso, izibindi lamaphaphu kanti lokhu lakho kuyaphambaniseka ngemikhuhlane eminenginengi. Osongqondongqondo bazama ukuhluzisisa leyo mikhuhlane.

Izibhedlela ezinengi kwelakithi eZimbabwe zilabo odokotela, amanesi, omongi labo mongikazi abayibo abayelapha labo abale mikhuhlane etshiyeneyo, kanti bakufundele baqeqetsha.

Abezempilakahle kabahlalisekanga bayazama ukuthi umhlaba wonke wenelise ukuthola imithi ezibhedlela, amajekiseni lamaphilizi. Bayabhodabhoda lomhlaba wonke bebisa imikhankaso ehlukeneyo eyenza ukuthi uluntu lusizakale.

Abantwana abazalwayo kweleZimbabwe bayelatshwa imikhuhlane eminengi nengi okugoqela amajekiseni njalo kulezikhathi lapho abahamba khona ezibhedlela besiyathola usizo ukuze benelise ukumelana lemikhuhlane engabahlupha.

Odokotela amanesi labomongikazi yibo abasebenza ukwelapha abantu ezibhedlela uzulu uyabanjwa yimikhuhlane eminenginengi kanti lezempilakahle zihlala ziluhlupho kukanti ezibhedlela lasemakilinika abantu bayathola usizo.

Ema pharmacy kunengi okutholakalayo okukwelapha abantu abagulayo. Kutholakala imithi, amaphilisi amajekiseni lokunye okunengi nengi okusetshenziswa ukwelapha abaphethwe yizifo lemikhuhlane etshiyeneyo.

Ema "pharmacy " awe Zimbabwe kunengi okutholakalayo kutholakala imithi amaphilisi kanye lokunye okunenginengi okugoqela ezempilakahle ayatholakala ezibhedlela, emadolobheni lakwezinye izindawo ezihlukeneyo .

manengi amaphilisi atholakala ema phamarcy ahlukeneyo agcwele kwelakithi ele Zimbabwe lamaphisi alusizo ngoba ayenza abantu bathole ukusiliswa emikhuhlaneni eminenginengi etshiyeneyo

Ema"pharmacy" kutholakala imithi eyehlukeneyo. Kuyatholakala amaphilisi kanti amaphilisi lawa ayabe ebhaliwe indlela asetshenziswa ngayo kanye lemikhuhlane ayelaphayo, kuthi lo othengayo uyabe esazi ukuthi uthengani okusebenzayo.

Amafamasi asegcwele elizweni laseZimbabwe, kanti ukuba khona kwawo kulusizo kakhulu kusizwe sikaMthwakazi. Abantu bayenelisa ukuthenga imithi, amaphilisi abayabe bewalayelwe ngodokotela basizakale basinde sivikeleke kumikhuhlane eminengi etshiyeneyo ehlupha abantu bonke.

Amafamasi okuyikho okutholakala khona imithi lamaphilisi kanye lamanjekiseni okwelapha abantu asebebanjwe imikhuhlane etshiyeneyo alusizo kakhulu kusizwe sikamthwakazi. Edolobheni lakoBulawayo manengi njalo abantu bayaluthola usizo abaludingayo

Imithi yakulezi insuku iyatholakala emafamasi leyi imithi iyenziwe ngobungcwethi obusezingeni eliphezulu. Ifakwe ezindaweni eziqondileyo njalo iyagcinwa kahle iyabe ibhaliwe indlela esetshenziswa ngakhona okwenza ukuthi umuntu angasebenzisi kakhulu kumbe ngokuncane kodwa ngesipimo esiqondileyo.

ema phamarcy kutholakala izinto ezitshiyeneyo ezisetshenziswa kulabo abaphathekileyo emzimbeni yabo ezigoqela amagilovisi kanye lokunye okulingeneyo okulusizo ukunakekela ogulayo

Indawo ezinengi ezempilakahle okwelatshwa khona abantu ziyabhalwa kufakwe amabhakane ayabe etshengisa okwenziwa lapho ukuze labo abadinga usizo bangathwalinzima kodwa benelise ukubona ukuthi yiyo lendawo.

Imithi eyinye eminengi itholakala emafamasi lapho kulemithi etshiyeneyo kanti njalo kulabantu abafundeleyo ukwamukela labo abadinga leyo mithi kanye lokubanika ngendlela eqondileyo.

Kuqakathekile ukuthi kukhankaswe ngezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bedinge usizo lapho bebanjwe yimikhuhlane ehlukeneyo okuzayenza ukuthi bathole ukusiliswa babe lempilakahle.

Imalaria ngomunye umkhuhlane ohlasela umhlaba wonke. Kukanti sekulelanga, eleWorld malaria day. Elikhona ngoApril 25. Lapha okukhankaswa khona ngalo umkhuhlane kabanzi.

Ezibhedlela lapho amanesi labo dokotela besalapha abantu, bayagqugquzelwa ukuthi bazivikele ezandleni ngokugqoka amaglovisi ayenza ukuthi bangabambi abantu ngezandla zabo okungenza babe lemikhuhlane labo.

Inengi labantu liyakudinga ukwelatshwa ngoba lilemikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo ememetheka ngendlela ezitshiyeneyo kanti abezempilakahle bayakhankasa ngokuthi abantu abayelatshwe ezibhedlela bekhankasa ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bafundise ukugezwa kwamazinyo amazinyo kumele ahle aqale ukugezwa esesemncane ukuze lapho ethi ekhula ekhule lamazinyo akhe ehlanzekile.

Ezempilakahle zilusizo kakhulu. Isizwe sika Mthwakazi siyadinga ukuthi sincediswe sikwazi ngakho konke okwenziwa kukhankaswa ngezempilakahle ukuze abantu benelise ukuthi lapho bebanjwa yimikhuhlane ehlukeneyo bakwazi lapho abangathola khona usizo. Kanti lezibhedlela lazo zinengi okuzwayo ezweni likazulu.

Kuqakathekile ukuthi omama babekwazi impilakahle yabo ngoba yibo ababisa abantwana emhlabeni njalo kumele banakekele imizimba yabo ethwala abantwana ukwenzela ukuthi lalabo bantwana abazalwayo bazalwe belempilakahle.

I"reproductive health " iqakathekile kakhulu ukuthi omama bafundiswe ngayo babekwazi ukwazi olunengi ngengaphakathi yabo ngoba ingaphakathi yabo ihlaselwa yizinto ezinengi ezidinga ukuthi belatshwe bengabi lomkhuhlane.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bayethola usizo ezibhedlela kusukela isisu sisincane, sikhule, ukuze bayethole amajekiseni, lalapho sebebeletha kuqakathekile ukuba bayebelethela ezibhedlela ngoba bayabelethiswa ngabaqeqetshileyo.

Ama vegetables aqakathekile kakhulu ayakha umzimba ukuwadla kuyanceda kakhulu kuyenza ukuthi umzimba uthole ama nutrients aqondileyo azakwenza ukuthi uzivikele uqinise amasotsha omzimba uzivikele kumikhuhlane engafuna ukuhlasela umzimba womuntu

Omama kuqakathekile ukuthi labo bangathola ukuthi sebekhulelwe baye ezibhedlela bayebhalisa. Nxa bebhalisa baqala ngoku"check" njalo ukuze kutholakala ukuthi ngesiqiniseko bangabe sebekhulelwe na .

I"reproductive health"iqakathekile kakhulu .Kumele kukhankaswe ngayo kuze bonke omama kanye labobaba bakwazi ukuyathola usizo ezibhedlela lemakilinika ukuze bathi lapho sebebanjwe yimikhuhlane bathole ukusila.

Omama bonke kufanele ukuthi bafunde ngangaphakathi yabo yokuba labantwana kanye lalokho okwenza babelabantwana kuyinto eqakathekileyo kanti futhi kuyabasiza

Abantwana abazalwayo kuqakathekile ukubana bekhangelwe ,bakhule kuhle ,badle ukudla okulomsoco ukuze bakhule kuhle babe lusizo nxa sebekhulile sebengabadala.

Abenza ezemidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi banathe amanzi amanengi kakhulu lokhu kwenzelwa ukuthi lapho besenza ezemidlalo umzimba uyaphelelwa ngamanzi njalo kufanele awabisele lawo manzi kanti njalo kumele banathe amanzi ahlanzekileyo.

Labo ebenza ngezidlalo kuqakathekile ukuthi kube lemithi eduze kwabo egoqela amaphilisi, ama bhandeji lokunye okunengi nengi, ngoba emidlalweni bayalimala bayabanjwa yimikhuhlane enjenge khanda lokuzwa ubuhlungu emzimbeni.

Ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo ekunatheni kuyinto ebaluleke kakhulu. kanti wonke umuntu jikelele mele abekwazi ukuthola amanzi ahlambulukileyo, ahlolisiweyo, awokunatha ukuze kuvalelwe ukumemetheka kwemikhuhlane.

Abalimalayo kwezemidllalo ikakhulu enyaweni bayathola usekelo lezinto zabo ezilungisiweyo ngabodokotela bona labo abezemidlalo ukuze basekele amthambo akwazi ukusila ngendlela eqondileyo.

Abezemidlalo bayaba lemikhuhlane etshiyeneyo egoqela ukuqamuka, ukubanjwa yizinto ezifanana labocramp kanti kuyafunakala labo abakufundeleyo ukuthi babancedise ukuze benelise ukubisela amathambo abo esimeni.

Labo abayenza ezemidlalo, bayagqugquzelwa ukuthi banathe amanzi amanengi ngoba imizimba lapho besadlala iyaphuma amanzi amanengi. Kuqakathekile ukuthi bewabisele emzimbeni ukwenzela ukuthi imizimba yabo ihlale isesimeni esiqondileyo.

Ezemidlalo lezi nsuku ziqakathekile kakhulu kanti labo abaphatheka emidlalweni bayagqugquzelwa ukuthi banathe kakhulu amanzi ngoba lapho bedlala imizimba yabo ilahlekelwa ngamanzi kanti kumele bawanathe lawo manzi ukuze bawabisele njalo

Imithi iqakathekile, iyasiza kakhulu abantu. Njengabantu siphila siwelwa yimikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo efaka impilo zabantu encupheni, kodwa ngenxa yemithi eyenziwa ngabosongqondo ngqondo abantu benelisa ukuthi lalapho sebebhekane lenhlupho esiphambanisa imizimba yabo benelise ukuthola usizo ngemithi eyelaphayo icobe amathambo.

I telehealth isimemetheka kakhulu kulezinsuku. Abangezwa kuhle abaphathekileyo emzimbeni sebesenelisa ukukhuluma labodokotela labogqeka kusetshenziswa eze technology kanti njalo bayasizakala.

Lezinsuku sokumemetheka kakhulu ithelehealth lapho abantu asebencedakala khona abalemikhuhlane etshiyeneyo lokunye okuphathelane lezempilakahle okungabe kubahlupha kanti itelehealth iyaqhubeka imemetheka.

Lezi insuku kwezempilakahle lokhu begqugquzela, befunda, becubungula behlolisisa, kukhona osekuthiwa yi"Telehealth" okuncedisa labo abagulayo okubenza imikhuhlane yabo yelapheke ngokuphangisa .

I Telehealth isisebenza kakhulu kulezi insuku ukwelaphani abantu abaphathwa yimikhuhlane eminingi, kanti njalo iyasebenza kwezempilakahle lapho abantu abanelisa ukukhuluma labo dokotela ukusetshenziswa itechnology.

lezi insuku sokulento ukuthiwa yi telehealth encedisayo kakhulu laba abaphathekileyo okwenza ukuthi bathole ukukhuma ngamafoni kanti njalo basizakale ngalokho kwimikhuhlane ebahluphayo

Imithi yesintu kulezinsuku inengi seliyibuyelela ngoba sekubonakele ukuthi ilusizo kakhulu. Kanti njalo iyatholakala kuhle egangeni. Ayidingi kubhadalelwa okufana lemithi yesikhiwa efuna ukubhadalelwa. Sungayazidingela egangeni welapheke.

Minengi imithi yesintu egoqela amahlamvu, amahlamvu lawa asetshenziswa ngendlela ezihlukeneyo amanye ayagqulwa amanye ayaxhwathiswa anathwe amanye ayenzwa okunye okunengi nengi kuhambelana lomkhuhlane okufanele welatshwe.

Iminengi imithi yesintu egoqela amafulawuzi, izihlahla kanye lotshani. Ekwelapheni kungasetshenziswa amahlamvu, amaxolo kumbe impande. Kanti lokhu kuyalungiswa ngobunono obukhulu ukuze ekwelaphe.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu . Igoqela imithi etholakala egangeni kusetshenziswa amahlamvu, impande kanye lamaluba . Limithi iyelapha kuhle imikhuhlane ngoba iyabe ingakafakwa okwesikhiwa okunengi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu iyelapha njalo kakhulu kanti futhi yona isetshenziswa ingakaze yahluzwa ngokwesikhiwa kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi ukuyisebenzisa lemithi basebenzise izipimo lezilinganiso eziqondileyo ukuze benga overdose kumbe baphambanise imizimba .

Imithi yesintu iyatholakala endaweni ezitshiyeneyo kanti zinengi izihlahla ezenziwa ngu Nkulunkulu, utshani kanye lempande okwenelisa ukuba yimithi okwelapha imikhuhlane ehlukeneyo

Imithi yesintu esisetshenziswa kakhulu kulezi insuku kungasetshenziswa amahlamvu impande kanye lamaxolo limithi itholakala endaweni ezinengi nengi kungaba ngamaflawuzi kungaba yisihlahla kungaba lutshani

Zinengi izihlahla zasendle ezilusizo kakhulu, ezinye zazo zicina zisiba yimithi eyelapha abagulayo. Lezi izihlahla kungathathwa amahlamvu, impande kumbe amaxolo azo ukuze kwelatshwe laba abaphethwe yimikhuhlane.

Minengi imithi yesintu esetshenziswa ukuyelapha abantu. Egoqela igalikhi, ijinja, lokunye okunenginengi. Limithi kusebenzisa amaxolo, amahlamvu lempande ukuze kuyelatshwe abantu.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu igoqela amaorange amalemon lokunye okunengi ngu ekwelatshweni kwayo kusetshenziswa amaxolo impande kanye lokunye okutshiyeneyo

Imithi yesintu itholakala egangeni kumbe endle, kusetshenziswa amahlamvu, impande kumbe amaxolo. Kanti lawo amahlamvu ayagxotshwagxotshwa ukuze enelise ukusilisa.

Lezinsuku imithi yesintu isisetshenziswa isilungisiwe kuhle yafakwa kuzipimo eziqondileyo kanti labantu labo sebetshelwa ukuthi bayisebenzise okwesikhathi esinganani ukuze kungabi lokuyisebenzisa okudlulileyo kumbe okuncane.

Imithi yesintu kulezi insuku isilungiswa ngendlela elobungcwethi obusezingeni eliphezulu. Isifakelwa izipimo eziqondileyo ukwenzela ukuthi labo abayisebenzisayo babekwazi inani lokuthatha ngesikhathi esithile.

Imithi yesintu kusetshenzwiswa amahlamvu, impande kumbe amaxolo lokhu kuyalungiswa ngobunono obukhulu ukuze kwenelise ukusilisa imikhuhlane etshiyeneyo kusiya ngokuthi umuntu ufuna ukwelatshwa wuphi umkhuhlane.

Kulezinsuku imithi yesintu eyakudala eyayisetshenziswa ngabokhokho bethu inengi seliyibuyelela njalo. Lokhu kungenxa yokuthi abantu sebebonile ukuthi limithi iyelapha imikhuhlane eminengi kakhulu kanti futhi yelapha ingazange yacubungulwa ngokwesikhiwa.

mithi yesintu iqhakathekile kakhulu kwele zimbabwe iyenza ukuba abantu basile kumkhuhlane eminengi nengi konke umuntu kufanele abeyazi lemithi abekwazi lokuyisebenzisa ngendlela eqondileyo

Eminye imithi yesintu igoqela amaluba. Amaluba lawa atholakala egangeni ayazimilela wodwa Kanti ke wona ayayenza imithi eyenziwa ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Igabakaba ngesinye isihlahla esisetshenziswa ukwelapha ngokwesintu igabakaba liyelapha imikhuhlane eminengi nengi kanti kusetshenziswa uchago oluphuma kulo okuyilo olusetshenziswa ekwelapheni.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu .Khathesi abantu abanengi sebebuyele njalo ekuyithembeni imithi yesintu. Ngoba sekutholakele ukuthi iyelapha kuhle layo imikhuhlane. Kukanti iyatholakala lapho uluntu oluhlala khona.

minengi imithi yesintu egoqela izihlahla amaflawuzi kanye lotshani ekwelapheni kungasetshenziswa amahlamvu amaxolo kumbe impande lokhu kuyalungiswa kuhle ukuze kwenelise ukwelapha

Izihlahla zesintu zilusizo zitholakala ngasendle kanti njalo ziyasetshenziswa ukuthi zibe yimithi kusetshenziswa amahlamvu, impande kanye lamaxolo ayelapha imikhuhlane ehlukeneyo

Imithi yesintu lezinsuku inengi likazulu zeliyamukela. Selibuyela njalo ekuyisebenziseni kanti limithi igoqela amahlamvu, impande lamaxolo, iyelapha ngendlela enhle kakhulu.

Imithi yesintu lezi insuku inengi selibuyela kuyo kakhulu ngoba sekubonakele ukuthi layo iyasiza ingcedisane lemithi yesikhiwa kuqhakathekile ukuthi abantu bakwazi ukuthi umuthi othile usebenzani

Imithi yesintu iqakatheke kakhulu kuzulu wonke jikelele. Iyelapha imikhuhlane eminengi nengi kusetshenziswa amahlamvu, impande kunye lamaxolo. Limithi iyasetshenziswa kumikhuhlane etshiyeneyo.

Elizweni lase zimbabwe nxa abantu belemikhuhlane ehlukeneyo bayakhetha ukusebenzisa imithi eyesintu kumbe eyezibhedlelela. Imithi yesintu isisetshenziswa kakhulu kanti abanengi sebeyibona ilobungcono obuthize kanti futhi njalo iyelapha imikhuhlane ingela amacomplications amanengi.

izihlahla zesintu zilusizo kakhulu kuzulu wonke ziyancedisa ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo kulezinsuku sekulemikhuhlane eminengi evamileyo ephambanisa uzulu kodwa ngenxa yezihlahla zesintu uluntu luyenelisa ukuncediseka ikakhulu nxa zisetshenziswa zinjalo zingakahluzwa ngokwe science zilusizo kakhulu kuzulu